Pañye pan̈ye bün taaj si suuf si biram nyu def fa botali eveyan li pañye bu bes la bo am botali eveyan.

Ay wiisi jaru , jaru oór wiis la jigeen yi dañ ko dèè sol banti guddu lool mun da bunna nopuh siiw.

taabul binj lal morsoh bu weex si digi tabul bi nyung fa def palati weer am kas bu ndaw si digam kas bi mungi am café

Jangalkat bu jangal ay taalibe, ki tahaw Oustas la mu ngi sol xaftaan bu bulo, ak mbaxana mu ngi jàngal ay jigeen bu nekka ngi kaalu, jangalkatim arab.

Xaleh bu goor ming ci digi gëej bi teh epp nasaran bu goor koku mungi boot bag sol mbubu bu nyuul ak especsi nyung ci digi gëej bi

Ay soldaar yi bour , ñaari rang la, ñu ngiy toog yu jàakaaloo yeneen soldaar yi, ñu ngi sol mbaxana bu vert ak mmub bu vert.

siyoo meynnaise bu am degeh degeh lenj def ci siyo meynnaise def fa kudou si weti siyoo bi yangfa am ay gerteh yinga ham holiwunjko

Ay ndomi reysen, reysen bu nyurr bu xonxo churr, mu ci xobi bu vert, xobi mu ci kaw reysen mangi ci suff, reysen mu nyurr churr.

Kayee manam book book bi mungi am ñyetti color, colo nyetti colour mungi am neteh am lu xonxu and bindi mu nyoul.

doomi koko ñaari doomi benn bi tojuñ ko bennn bi ñu ko toj maanam ñu ni toj benn baña toj benn

Rato, bant bu gudu ak wen̈si suf, manam ratola. Rato buñ taxawal ĉi kaw karo bi. Ñunko weuk si kow miir bi.

Jangaleh kat bu jigeen mogi taxaw si blackboard bi tex blackboard bi am ay bidew elefe yi manam ja nyui jànga nyungi tog si kaw tog si tabul neka si sen kanam.

Potum muy yapp la ci suuf mu ngi am bu vert te am bindi yu xonxu ak bu wèèx daf dée am yàppi ganaar legélegé mu am yàppi nak.

Goor bu sol ti shirt tam bu weeh, mungi lettu boppu bi. Letta bi mung ko def conduro.

Garabi alovera, garab bi ci kaw lu vert la. Lu nekka ci suuf bo bi suuf la ak nyam bi alovera bi di lekka. Ci ron bo bu mungi am hoop bun taaj alovera bi.

taabul taabul bi nyung ko tek nyari computer manam bindeh kai ak ay book ak kaas bi tahaw si kawam ak ay kéyt ak togu

Wàllum jokkola yaa ngi gis facebook bobu wàllm okla nga gis twita bo bu tam wàllum jokkola nga am wazab bobu tam wàllum jokkoola nga am tiktok bobu tam wàllum jokkoola.

ay nasaraam yu jigéen ñoom juróo ab benn bu góox kooktab nasaram la ak ñaari nit kuy ñul yooyu ay waxambaane la ñungi taxaw ci moto bu nete

Kéyti xibaaar manam standard news paper yangi see nyenti goor si kaw amna bena goor busol khaftaan daraa bu weex mungi am bindeu yu xonxu ak yu bulo ak yu nyuul

Ay napeemkaay jén napeemkaay jënla nuñ kotak ci suuf fuñ wara napee mu yaa ngi seen géej bi ci ganawaan napeemkaay bu verte.

Fence bun ku masè di tabah, fence su mu gudda lol, brick la den koy tahaw. Manam miir wa miir bun tahawal.

Tali bu yatu, yangè senn tali. Kabiyo mungè daw ci gannaw amut cubèr. Mungi epp ay nit ci biiram.

Ay jigéen nyu ngi sol malaani cosaan, ku nekka ngi sol malaani cosaan mingi fecci, amna nyu tiyee ay bante.

khaleh bu goor bu wat bopam manam dafa cótu mungi jel bopu bi shape ko sol mbubu bu nyoul teksi morso bu weer ci bat mungi def jaru

viis la raket bi benn peeri vis moo faneka buñu yeene yi ñu leen géene ci bon boon bi dara nekku fax waaye ya ngi sey ñaari viis yu ñuo ci digg

Napei kay jeeng dafa melni saansaan den ko dex dugal si ndox ndox diko japeh jeeng mogi tegu si digi gaag bi mu wacha fi gaag.

Daal lim bucks, haley bu góor mun nako sol, jigéen mun nako sol. Suuf mungi am nètè, mungi am lu honku ak lu vert chi kawam. Daal li bucks la dal.

Dallum koket yu gudu bu bulo gigen mu ko tey si luhobi mugi pose wee si barambi.

Taly bu yaatu, si boori taly bi ya ngi seen ay neeg, ak ay ooto, ak ay lampa, mingi xala lendamem, mingi xala lendem tuuti.

Daal Haley yu tètè, manam ya liir Bala mu mun tètè. Daal jigéen mun na ko sol, gòor mun na ko sol. Daali haley la.

Haley, haley yu gòor Amna nu sol mbubu bu vert, amna nu sol bu weeh. Nu ngè sowè, Sowè ballon why li bi loho la. Dan ko dey, danyo tapp dugal ko ci ween bi.

kerr njobut nu ngi toog bool ban ci digg ngi lekka ngi wóor bool bi di lekka ay góor a jigéen am ay waxambaani amnañu tiye kuddu am nañu duga seen lox.

nék bu refet lool ni tabax nég gi te ref ko ñax ci kaw am ay pens am ay guy ni ko wóor

Kërr burefet lool nun ko tabax def mara bi yépp pentir bu weex mu am ay san-san am korget ci kawal ak ay garab.

Ya nge sen ñaari etaas, bennen etas bi ci ronnam ya ngi seen ay nit, bennen bi si ronnam ya ngi seen moto bu bulo, te am bidiw yu weex.

Manam ayy kilifa yi tee sen makama yepangi sol mbub bu jot def mbahana sen bopu amna ku takhaw sen diga koku mungi custom.

Maanaam picc picc bu refet lool mu ngi am lu xonku ci bat bi ci génbi ci digg bi mngi am lu ñuul te taxaw ci garab bu verte.

Haley bu góor, Nu don zumii. Mungi sol daall, sol kawass yu weeh, tubeye bu bulo ak mbub bu weeh. Mu tèyeh kuup bi. Dèn ganyee nung ko joh kuup bi mung koy funn.

Ay naapim kaay jën nyo tègu ci suuf bu mag, naapim kaay bu mag ak bu ndaw mungi tekk ci kawam. Amna ay nit, amna ku toog, Amna kenen ki tahaw.

Ay doomi piya yu barri nung leen tekk lantè. Doomi piya ngè gës yu vert dès na nyorr tutti. Yu vert ngè gës sagum doomi piya.

Kayiti xibaar, manam kayiti standard news, amna ñetti góor ñu nek ti kawa kaw, ñu ci diggi bindiw bu buloo Lawyer Darbo mingi toog ci digg bi, mungi sol speks bu nyuul.

iñga ni ko bon bona yu em li nga di jel ndaye ko gerte waa li nga di daye gerte purgee ni lu boni at li baagi soy jiiw

Etaas bu guddu lool, maanam ñeti dekk, ci kaw mungi am korget, am ay buntu yu bari ak ay palanteer, am na palanteer yu ibéeko am na yuñ tecc.

seatum jigi xale bu jigéen buy waja sey mannam seet mungi san ce borefet solmbu bu weex bu jotbe ci suuf tile kalpe def ceen ci baabe

Palaas cim togèkaay, manam, wënn. Wënn bi nung ko tabah, def fa Karo, def lu mèlni ay taabul why brick leen ko deffè. Ay ngè senn alovera mungi tahaw fofu.

Ai polis yu barre am na ngu sol sen mbhana am na ngu solut mbahana kenaka gi tay noper mu nge wah.

Daale bugs, manam daale më ñoo sol, xale bu góor mun na ko sol, xale bu jigeen mun na ko sol, lee daal mu ngi am kulóur yu bare bare, di am bum luñ ko lee take ci kawdaalu buxs

mason buli liggéey mu ngi ciyee bantum mana nate kaayam bi mingi xoj ciment ab suuf si mu ngi sega ciyee banta bi di ko masaale

Trato bu vert manam trato bu vert, mung ci diggi torli maala. Li daf dégéenee malo bi beppare jël maalo bi haalè ko ak ñah bi.

Ya nge seen taly, taly bu yaatu, si digg taly bi mingi am van bu xonxu, ay nitt nyun si biiram, ngey seen ay neeg si wetam.

Etas bu guddu lol, ci kaw etas bi yangi senn ay fili kura ci rogam. Ci kanam ya gës Moto bu honku, topu chi naari moto.

Kayetu heebar, manam standard news. Bi dè ci kaw yangi senn ñaari gòor tè num naar yëp nungi sol mbahana. La waji ci suuf amna naar yu gòor noom solut mbahana, kenen ka ngi sol supès.

Togu manam ay sess sess si weeng toyu weng yu xawa ndaw tuti sen kaw si suuf weng la si kaw dat dex am matala fi ngay toge.

Tally bu yatu lool mungi am nyari pêgeu benen pêgeu bi yangi gis moto bu nyoul ganawam ay nit nyungfa nyuy legai capentry nyung fa def ay lal ligay manam ligay kat yu ndaw nyu ngi tahaw fofu

Naari toogu yu gudd, te am tank ci suuf mun nañ ko jëfandiko ci ay offices , mun nañ koy tooge bu ñu lekk, benen bi mu ñu ouurubopp bi ñu ko muuru akmbuus , benen bi ci digga ak mbuus.

doomi dséedeem ngay bis mingi jër benn kaas manam foole feesal ko ak séedeem bi tek ko ci diggaam doomi séedem yu ñorpo

Ningi etas ci kanam ya ngi seen budda ci kaw ñu fa def ay sansa ak palanteer ñu ngi def sola panel ci kawam manam cheneel.

Gaal bu épp ay nit min ci diggi géej am na ay góor am na ay jigéer ñaari goor yu solmb bu weex ngi taxaw di eketlarté loxo.

Kasambaar bu epp ay nasaran ak ay nit yu nyool. Mu ngi daw ci tali bi way talibi dafa am ponde mu ngi ponde.

Yange seen ay bannar, bannar yi jorom benuh leen yange giss lu horanse nga am America ak bu Japan.

keyti xebaar, maanam standard news paper. Ci kaw ya ngi seen ñaari jigeen ak ñaari goor, ci digg bi yangi seen beena goor bu sol dara bu xawa weex.

Kankuran ngay senn, manam kankuran sosè. Li dè faaraara mungi tè ci lohom bi jaase ak bant.

ñu ku dippa ci kawtaabul mu am ñaari jaapekaay palaat bu weex tal am ñaari jakpalaatin foole

Daalu buds goor muna ko sol jigeen muna ko sol daala bi daal amna ay color yu bari tex ap bum bu nuul bung koi taka si kaw.

Kamiyun bu weex ngai sein si ganawi kamiyun bi yagi giss kontena bu jaatu nyun ko tek si kawam si birir kontena bi mongi daf dex am bagass yu bari manam ay togu yu dex gogex bitimreew.

Ya ngir seen ay kayti yu mac siman yiñ daaji be pare genne siman bi ci biiram manam xotit bi rekk njay gis ñuñ ko teg ci suuf keyt siman yiñ daaji be pare.

kaye ngay seen manam bukk biñ binda eleef yi warko jang ci kaw kayé bi manam buk bi yaa nge gis jigéen bu mu suuru ab yeneen ñaayi jigéen bu mu suuru ab benn xale bu bóur si

ñaari daala ndey joo ak chaamon yàng leena gis ñu leen tekk ci kaw darab manam munnaam bajola munnaam darab yi

Ay ndawum réw mi manan ay xale yu goor mu ngi soldaal bu weex sot bu weex mo bu weex ci digga bi mu ngi am lu vert ak lu nette ak lu xonku mu ngie zuwe football.

Bu yaatu sal bu yaaku lool sal bi mu ngi am ay bunt ak ay palanteer ci diggi sal bi amna ay toogu bunt bi ñu ko def rido.

jaaru jigeen manam wiss wisi nopa jigeeni denj ko deh sol bantu bu gudu lool morm ngai def ci bon bon bi mungi tegu ci kaw malan bu weex

mnrkiwsel màndarga bi ngay seet yaa nge gis ci boori mandarga bi mu ngi am taxi gaam bi am na beneen moto bu buloomu ngi taxaw ci booram

Ay kora ay kora neenti kora bena bing deepa bena bagi taxaw jakarlo naari nyun len def si weet kora la.

Saal bu yaatu, yagee seen ay tuogu ci digg bi ñu fa tek taabul bu ñuul am ay palanteer. Ci ganaaw palanteer yi ñu ngi am ay weeñ.

bu jël kawar bi spreeko maana jël darpuudar ko mu merni beneen kulu xalé mu jigéenne

Ay family ngè gës. Naari nasaraan Ku gòor ak ku jigeen nungi dem ci daka bi, nungi natal lu. Nit yu fa nekka gòor ak ay haley. Ay ngè senn nèeg gu nëh senn ganaaw.

neggi ethas ci rong ethas bi yangi seen amna kufa taxaw ci kanan nga gis jakarta bu bulu nun ci diggi tali bi

Ay ndaw, ay haley nungi jàng karatè manam mèjè. Nungi jàng hèh Kom ay chinese. Nungi takk senn digè.

Ay lekk, lekka yangi mèlni football tè oyoff lol. Nekka ci sasè bi. Manam ci paket bi. Chips nèha lekka ba barè oyoff.

Ak ay njiitiireew bi teeru la teerumréewu la amnañu tiye ay mbaanaax mnañu nekk ci kaw mna ñu nekk ci ganaaw tamit.

Xale bu jigeen bu sol robb bex si suuf loxo bu gudu si kanam nyun ko xaar def daala yu weex def gerefass manam laytu mess.

le bu jigeen bu letu mees sol robb gud ci rong rob gi mu koxar def tugey tiye baag bu weex ci loxom ngi c taxaw ci digis saaa digante ñaari tuug

Khaleh bu jigeen bu mourou bopam manam ibadou mungi def kala sol mbub bu bulo takhaw si ay galos manan daleu yu gudu

Gingery ngai seen, ci digg gingery bi yangi giss cass bu weex, ak juice gingery nu ngi tekk lemon ci wetam, manam gingery juice.

Haley bu jigeen mu sol sipa bu jott ak dagitam, loho bu guddu. Mungi tè kalpeh ci loho bi, deff gerèfas ci boppu. Manam mung lettu mèss, gerèfas.

rkmnam trakto bu rëy am ay tanka wi ñu ko wariloo ak ngi melni wéeñ li muuru tanka bi

guyë ba ngay bissar bi mungi ñor mu ngi géene doomi wonjo doomi wonjo bu konka cu wonjo gi ñor nga xumneekani

Ay pot ngè gës, nënti pot. Ci biir pot bi dan fa dè am ndoh. Ndoh bu nyi hamantene daf dè am sukar ak lèp. Dèn ko dè nan. Manam drinks.

jigéen sol grambo bu jott ci baat bi ñu ko design def mu suuf bu ñuu ci kalpe ci luxobi

Góor bu ekketi loxo manam ki paala. Te sol lu xonk bi mbaxana bu xonk bi paala mungée sabu ekketi loxo polis bi.

Ndaw jigéen bu jàng mèjè, manam ki nëw. Ay ngè senn masin ci kanamu mungi am ay yireh tekk ko ci ron masin bi mungè nëw.

xaw ci fartir yi damu sol baxana bu kon ubitamgi xawa newi luffo ningi jàpp gara ci loxo bibu wuutaxaw ci digi fartir yi

Ay garab yu bari manaam ay peer yuci ay paket am na bu xonk am bu bulo am bu vers am capsul.

Ay talibex yu bari amna yu laal laal basang ñyugéy janga amna nyu neka sen ganaw nyum nyugi tog si kaw togu nyeepa gi am sen.

Yàangi gis ñaar yi toogu, yuñoo noppalu. Ci borin tatum pirre , ya ngis ñox bu ndàw yu ko taxawal te am bant, ci rongan fafulanjee noppalu ay toori ci nofadeenekk.

Ay pensir manam bindeekaay yiñ les juróom nyetti yun lesut juroom fukk ak 1 di ngaxamne bopp yangi géena ñu ngi aw rop yooy tamit juróom gñett lañ pensir yu xonku bindeekaay.

Zimba zimba gainde njie mongi epi geemen bi def deri gainde paintirr si kanam bi manam maneeri gainde la de def.

Saafèkaay gertè ngè gës, ya ngi gës saafèkaay gertè bi mungi am suuf, am gertè, am chunuwaar, nung ko tekk ci safara di ko saaf. Gertè bu ñooy saaf.

Moto bu ndaw ngè senn, mungi lèdèp. Moto ba ngè daw mungi taal lampu yi. Naari lampu yi ci kanam ak ci ganaaw. Amna benen moto yu nekka ci ganaaw.

daala bus bde bu verna a bu xonk be ambu waaye lii dañ kodee trene ak daali pley l taay la

Palaat bu weex, ñun fa tekk ay doomi pomputeer. Pomputëer doŋ yi róo ben pomputeer dooŋ, numu lañ texti palaat bu weex.

ay masong daal amna ñaar yuy toop ngi dopp wiñ amna ku tie dara ci loxo bi koku tamu ngi taxaw ay masong da keninkini bi sol mbaxana

Ay haley yu jigéen yi jàng nungi sol uniform. Kenen ka ngi takk montorr, tekk bag ci kanam. Nungè bindd ci kayè bi. Haley chalisjaw, jànghar chalisjaw yi.

Dalu box manaam dalubata dala ba ngi am lu weex am bu nyull am bu bumbu guddu lool bumbi ñu ko takk te bayy bumbi fi rée ku.

Jigéen bu leetu, mees, mu def méés bi yooku, si chat yi mu def per, sol mbuba bu weex, si kanam mung ko def istaayil...

Ay hale jigéen ak yi góor. Nyu ngi taxaw ci fiil takk seen digg sollu weex. Nyu ngi jànga konfu manam karaate lañoo jàng.

Ay jigéen yuy jongalante, manan ñetti jigéen yuy jongalante, ay mis mingu jël dara tekko seen boppu, solu jël dara tekko seen denabi, ku nekka ngi tiyee seen keyit yi.

Ay dawam dawam yu goor, nyu ngi jaakaarlu, amnañu toog am nañu taxaw, seen kanam mu ngi am kok yu bari, kok yu bari lañ fa tekk.

suuf ak siman lañ jaxase amna kuc ciye raaxekaay bi ngir raax suuf ci ak siman bi ci suuf

baleh baleh lokho nyung ko taka ak buum bu nyoul wala foleh nyung ko tek ci kaw karo baaleh la nyung ko tek ci kaw karo

Hale bu goor buuy zuwe football maanam bal. Mu ngi sol ay dall footballkaay. Sol kawas sot bu weex mbub bu weex munge topp fotbool.

Ay haley yi jàng, nu ci kanam ay haley jigéen leen. Senn kaw taabul bi nung fa jorr pencil yu bari.

Kaytum febaar, maanam standard newspaper am na ñetti góor yi nekk ci kaw, benna góor mu ci digg bi sol mbaxana bu ñuul ak lunex bu ñuul.

jkkeer jbar jkeer ba ngi ñoom ñar nigi sol asuli bu nete jigéen ba ngi kaalu ngóur ba ngi takka monta